Iimaliwa ohayi kala ya silwa oshimpwiyu ano omuntu ngele oku na oshimaliwa ihayi kala owala ya tonywa tonywa nenge ya tulwa pomahala ngoka omawinayi ashike ohayi kala ya silwa oshimpwiyu opo yi vule okukala yu ukilila, ya mangwa nawa yo yi vule okushuna ko kombaanga uuna omuntu iteeyi longitha teyi fala komapungulilo ge kombaanga.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi kwathele aantu opo ya adhe omalalakano gawo. Ano omuntu ngele owa hala nande eshina lyokuyoga ndele ku na sha oshimaliwa, oto yi owala mombanga yoye ndjika ndele e to indile oshimaliwa momukalo gomukuli, ndele e taye ku futile eshina lyoye e to kala to futu iimaliwa yaantu komweedhi.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyithile aakwashigwana mboka yena omapungulilo nombaanga ndjino kutya, otaya vulu oku longitha uukalata wawo mboka yapewa shi yapatulula omapungulilo gawo. Otaya vulu nduno okulongitha uukalata mbuno oku futa shoka taya landa mositola , ano otaya longitha uukalata iikando 15 inaya futa sha.

Ombaanga yoBank Windhoek otayi tseyithile aakwashigwana kutya inaya pumbwa we okukala taye ende iinano yakakutheko iimaliwa mbyoka yatumwa koongodhi dhawo uuna yahala okuyi tumina mpoka yina okuya, ashike mongashingeyi omuntu otovulu okutuma oshimaliwa tashi ziilile kongodhi yoye shuuka kwaangu wahala okutumina inooya kombaanga.

Ombaanga ya Nedbank ohaya etapo omathigathano gomaludhi ga yooloka ngoka haga ningi aantu yakale yena ohokwe mombaanga ndjika, ano otayi lombwele aakwashigwana kutya shampa omuntu a patulula omapungulilo ge ngono gaagundjuka ano oha vulu nduno okuya mwaamboka taya sindana oshimaliwa shontumba.

Ombaanga ya Ned bank otayi tseyi thile aakwashigwana kutya ngele yahala okulanda ishinima otaya vulu okuewa oshimaliwa ko mbaanga eta ye shi gandja pama uvathano ngele waka mona oshimaliwa.

Ombanga yaBank Windhoek otayi tseyithile aakwashigwana kutya una ya pumbwa oshimaliwa nenge ya pumbwa omikuli ya lande omambakumbaku ndele ka yena oshimaliwa naye kombanga yeku uvathane. Ombanga otayi kupe nduno oshimaliwa gweye tokala ne tofutu oshimaliwa shaantu komwedhi wu uvathana kutya ombanga otayi gwedhako iihohela iingapi nangoye oto futu ingapi.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo yomuntu. Aakwashigwana ohaa penduka nduno oongula oonene taa yi komahala giilonga, taya longo nuudhiginini yo ya futwe oshimaliwa. Oshimaliwa shono ohaye shi longitha nduno okufuta omahala moka haa zi, okulanda omaikulya nooskola dhuunona, nosho tuu kehe shoka ya pumbwa okulongitha oshimaliwa.

Iilongo kehe ohayi kala yina iimaliwa yomoshilongo moka mbyoka hayi longithwa, iimaliwa mbyono ohayi vulu oku kala ya yooloka, oshi ikwatelela kutya inagapi, no yomwaalu guni yo oyina ongushu yi thike peni. Iimaliwa ayihe oya simana yo oya pumbwa oku kwatwa nawa.

Ombaanga ndjino yo Standard Bank oha yi tumu aanilonga yawo yaye pomahala gi ili nogi ili opo yaka gandje omauyelele. Ano aaninlonga ihaya longele ashike meni lyo mbaanga, ndele opuna iikando mbyoka hayi tumu wo aantu opo yaka longele pomahala ga yooloka, ya gandje uuyelele mboka wa pumbiwa koshigwana.

Opuna aantu yamwe ye na uunongo okuhonga iipundi niitaafula nosho tuu iinima yomaludhi ga yooloka okuziilila miipilangi. Aantu mbano shampa ya hongo iinima yawo mbyono, oha ye yi landitha po , opo ya vule oku imonena oshimaliwa, ongeshefa ombwanawa shili.

Nedbank oyo yimwe yomoombanga ndhoka dhililepo oshigwana ano Nedbank ohavulu oku gandja omagano kaantu mboka yena omapungulilo nombaanga ndjika Omagano ohaga kala gena iinima oyindji mbyoka tayi hokitha

Ombaanga yo Bank Windhoek oyi na omikalo odhindji dhoka hayi longitha opo aantu ya kale yena ohokwe, mokulongitha ombaanga ndji. Kakele komapungulilo gombaanga pyi na wo omathigathano ngoka hayi vulu oju eta po, nomusindani dhingi oha yangata po ehwata loshimaliwa shintumba shoka sha tulwa po.

Ombaanga yotango yoapashigwana ohayi kwathele aantu ya adhe omalakano gawo. Shampa omuntu a mono oshinima she e shi panda mositola, ihe ke na sha oshimaliwa oha vulu okupewa omukuli kombaanga, ano ta futilwa kombaanga ye te ya a gandje oshimaliwa shombaanga nethimbo ndyoka taya uvathana kutya ota kala ta futu ingapi komwedhi.

Iimaliwa oya simana moonkalamwenyo dhantu. Ano aantu ohaya longo nuudhigini haya penduka taya yi kiilonga . Taya landitha nosho tuu opo ya vule oku eta po oshimaliwa. Oshimaliwa osho hashi kwathele moonkalamwenyo dhantu oku kandulapo omikundu dhi ili no dhi ili.

Ombaanga ya NedBank otayi tseyithile aakwashigwana kutya naya kale taya endele pamwe nuuyelele mboka wa etwa po kombaanga, pponkaya kale yena uudhigu uuna ya hala okulongitha nande omalungula okuya komapungulilo goombanga dhawo.

Aantu mongashingeyi aantu ohaa kala ye na omahala gawo go opalekwa omahala ngaashi ngoka haga thikile aayenda ano hatu ti ooseti ohaga kala gena iipundi iiwanawa yimwe omatyofa nayimwe ohayi kala ya ningwa miipilangi ano iipundi mbika ohayi kala ya yalwa nawa tayi nana aantu.

Iimaliwa oyyuli pomaludhi gayooloka shiikwatelela kutya oahimaliwa shono oshina ongushu yithike peni. Iimaliwa ayihe ohayi yapo nuudhigu ano omuntu owapumbwa okulonga nuudhigu ndele eto kwata nawa oshimaliwa shoye, niimaliwa mbyono omuntu wuwete kutya ito longitha ethimbo ndyono ohoyi fala nduno komapungulilo gombaanga yoye.

Aantu mboka yena okakalata okaluudhe komapungulilo gombaanga yotango yopashigwana oya simanekwa kombaanga ndjika yo oyena omawuwanawa ogendji. Mbaka oyo aantu mboka yena oshimaliwa oshindji komapungulilo gawo. Oyena omawuwanawa ogendji gevulithe pomawuwanawa mboka wuniwe kaantu yamwe yi ili.

Ombanga yaNEDBANK oyina aanilonga yatulilwapo owina okukwathela aakwashigwana mboka yena ohokwe momapungulo nge nasha nombanga ndjika. Ano omuntu ohayi ko kaanilonga mbano etapula uuyelele mboka apumbwa wuna sha noshimaliwa.

Iimaliwa oya simana moonkalamwenyo dhaantu. Iimaliwa ohayi kwatha aantu opo onkalamwenyo ye yi ninge ompu shashino omuntu kehe okwa pumbwa oshimaliwa shoku landa iikulya, oku nwetha omahooli, oku landa iiyenditho noshotuu. Ano oshimaliwa ohashi ningi onkalamwenyo yomuntu ompu.

Ombaanga yaNEDBANK ota yi gandja uuyelele koshigwana kutya inaya aakwashigwana inaya etha ya pitililwe po komayishangitho ngoka gena sha nuukalata womoongodhi oshoka shampa okakalata ka kala inaka shagithwa nena ita ka kala mombepo ko ita vulu okukala ta ko mono uuyelele mboka ta wu tumwa kombaanga.

Aantu shampa nduno ya longo iimaliwa yawo ohaya tokola nduno ye yi fale komahala gokupungulila ano koombaanga. Iimaliwa mbyono ohayi pungulwa nduno tayi koko uuna omuntu eyi pumbwa oheyi ileko nduno, opo aka kandule po omikundu dhe.

Momahala ngoka hamu kala aanegumbo haku tiwa oseti nenge hamu lilwa nenge hamu sikile aayenda , ohamu kala woo mwatulwa iinima iiwanawa ngaashi oladio yomuzizizmbe. Ohamukala mwo opalwekwa tamu tulwa niitaafula niipundi iiwaanawa.

Ombaanga yoBank Windhoek oya ninga oonkalamwenyo dhaantu oompu. Uuna wa hala okutuma oshimaliwa ino pumbwa we okuya mombaanga, otoshi ningi owala to longitha ongodhi yoye yopeke, shampa owala wu na ko oshimaliwa lyokongodhi, opo wu vule okuya komalungula.

Opuna iimaliwa iikukutu naambyoka yomafo, iimaliwa iikukutu ohayi kala yina omwaalu guli pevi nenge ongushu ano yili pevi, inayifa ano mbyoka yomafo, iimaliwa ayihe oya simana ayihe ohayi vulu okulanda onkene ayihe oyapumbwa okukwatwa nawa.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyithile aakwashigwana kutya, naya kale yeshi kutya uuyelele wuni yena okugandja ku shaangoka nenge komuntu kehe shaashi, opena uuyelele womapungulilo goye omuntu ito vulu okugandja nande nande komuntu kutya ogo pungoye nenge omongodhi omuntu kumushi.

Ositola kehe ohayi kambadhala opo yikale yina iilandithonwa yawo yatulwa melandulathano ewanawa. Shino ohashi ningi oshipu komulandi ngoka sho teya mositola mono takongo shoka ahala oheshi mono nuupu kitya omoshili nenge kashimo opo kaamanepo edhimbo lye.

Aanafaalama shampa nduno ya likola iilikolomwa yawo ohaye yi opaleke nawa e taye yi eta momahala gomalandithilo. Aakwashigwana ohaya ende nduno taye ya okulanda iilandithomwa mbyoka yo ohayi nyanyudha aantu, oshoka oyindji ohayi kala ya silwa oshimpwiyu yo iitoye.

Oositola ohadhi kala dhina iilandithomwa yatulwa melandulathano ewanawa opo shininge oshipu kaalandi. Ano omulandi sho teya ohamono nale iinima yatsilikwa . Ohashi ningi nduno oshipu ahogolole.

Omahala gomalandithilo ohaga kala gasilwa oshimpwuyu, niinima mbyono tayi landithwa ohayi kala yatulwa melandulathano ewanawa. Shino ohashi kwathele ositola yikale ya yela, sho ohashi kwathele woo aantu mboka taya landa yakale yena ohokwe yokuya kositola hoka, shaashi oshipu uuna taya kongo shoka yahala nokuninga omahogololo geli mondjila.

Iimaliwa iikukutu nayo inayi faathana mongushu, yimwe iishona, na yimwe oyina ongushu yili pombanda. Iimaliwa ayihe ohayi landa, shi ikwa telela kutya otayi landa shike. Nando shi kale ngaa oshishona, opena wala omuntu twii yadha to landa oshinima ihe okwa kamba oshimaliwa oshishona sho. Ano iimaliwa ayihe nayi simanekwe.

Molwa omaudhigu ngano hatu tsa kaneke uule wethimbo nethimbo, ombaanga yotango yopashigwana otayi kunkilile aantu ya kale haya kala ya ilongekidha muudhigu womaludhi gatya nga kutya kala ngaa hokala wuna oshimaliwa komapungulilo goye, shaashi opuna ethimbo to kiiyadha wu li muudhigu weshi pumbwa.

Opuna aantu oyendji ye na uunongo woku honga iilongithomwa yomaludhi ga yooloka oku zilila miipilangi ngaashi iipundi, iitaafula noshotu. Aantu mbano ohaya hongo mo iinima mbika e taya landitha ya vule okumona mo oshimaliwa, aantu oye hole iilongithomwa yaza miipilangi.

Ombaanga yaNedbank oyo yimwe yomoombaanga ndhono hadhi ningi aakwashigwana ya adhe omalalakano gawo. Omuntu thimbo limwe oho kala wa pumbwa oku landa nande osheenditho ndele kunasha oshimaliwa, ombaanga ndjino ohayi ku kwathele nduno oshimaliwa momukalo gomukuli etayi gwedhako nduno shoka tayi gwedhako ngoye tamu uvathana nayo kutya oto futu oshimaliwa shaantu uunake nethimbo lini.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi kunkilile aantu kutya inaya kala we haya kala taya indile omikuli odhindji nuuna inaye dhi pumbwa, oshoka ohadhi vulu okutula aantu muupyakadhi. Naya kale owala haya indile iimaliwa iishona nuuna ye wete lela kutya oye li mompumbwe.

Ombaanga yoStandard bank ohayi vulu oku gandja natango omakwatho komahangano ngaashi: omahangano goomeme, omahangano gomaudhano nosho tuu. Oshimaliwa shino ohashi kwathele oku yambulapo omahangano ngoka, go taga kwathele woo mboka ya pumbwa omakwatho goshimaliwa.

Ombaanga ya bank windhoek kayinasha owala noma pungulilo giimaliwa ashike ohayi ningi aantu yaadhe omalalakano gawo , unene ngaashi mboka yehole omaudhano .ano ombaanga ndjino ohayi tulapo oshimaliwa shoka hashi kwathele aantu mbaka haakutha ombinga momaudhano, hayi tulapo woo nomathigathano gomusindani dhingi ahangatepo oshimaliwa.

Miipilangi ohamu vulu okuhongwa iinima yomaludhi ga yooloka. Ohamu vulu okuhongwa iiyaha yokulila, iiyaha yoku iyogela koonyala nohamu vulu wo okuhongwa iinima oyindji ngaashi iitaafula, iipundi nosho tuu.

Ombaanga yaBank Windhoek oyina omikalo odhindji ndhoka hayi kwathele aakwashigwana opo ya kale yena omapungulilo gombaanga kuna oshimaliwa. Ombaanga otayi ti nee aakwashigwana naya kambadhale okutota omapungulilo.

Omahala ngono he li momagumbo haga thikile aayenda nenge ge li moombelewa haga thikile aayenda haku tiwa ooseti, ohaga kala ga opalekwa yamwe nokuli aantu ohaya kala ya tula ootv dhawo dhomizizimbe komakuma, opo shi ningile oshipu komuntu ngoka teyi tala nenge a pulakena. Omahala ohaga kala gena iipundi ya opalekwa ya yela nawa.

Iimaliwa yomafo oyiholike unene oshoka ohayi longitha aantu nuupu ,iipu yo kayishi iidhigu ngaashi iimaliwa iikukutu nolundji iimaliwa yomafo ohayi kala yina ongushu yivulithe iimaliwa iikukutu .Nando omuntu toyi fala komapungulilo goye ohashi endelele oshoka iipu okuyalula.

Opu na iipundi yomaludhi ga yooloka iipundi yimwe oyo moombelewa, yimwe oyo momagumbo nayimwe oyo moosikola. Iipundi ngaashi mbyoka yomoombelewa oha yi kala yi na nenge ya longwa momukalo omuwanawa opo kaa yi vulithe omuntu uuna a kutumba ethimbo ele.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa mbyoka hayi longithwa yoshilongo shawo, iimaliwa ohayi vulu nduno okukala yayooloka shiikwatelela kongushu yoshimaliwa nenge kongushu yiimaliwa nzo, iimaliwa ayihe oyasimama, yo ayihe ohayi vulu okulanda shiikwatelela kutya oto landa , shike noshina ingapi.

Ombaanga yaWindhoek otayi lombwele nenge otayi tseyithile aakwashigwana mboka yena omapungulilo nombaanga ndjino kutya uukala wawo nawu kale washangathwa komadhina gawo ano uukalata woongodhi dhawo nawu kale washangithwa komadhina gawo, opo yavule okukala taya tumu oshimaliwa okuzilila koongodhi dhawo.

Iimaliwa oyi li pamaludhi ga yooloka. Iimaliwa nande oyomoshilongo shimwe ihayi kala ya faathana, ashike aantu oye na ontseyo kutya mbino ingapi nohayi longithwa ngiini noyi na omwaalu nongushu yi thike peni.

Aantu ngele taya tungu omagumbo oha thigipo ondunda ndjoka haku tiwa oseti. Ano mono hamu uhala aanegumbo eta ya tala wo radio yawo ndjoka yomuzizimba. Ehala ndino ohali kala lyoopalekwa ano oha mu kala muna iipundi mo oha mu kala muna iitafula noshotuu.

Omahala ngono hamu kala aantu haku tiwa oondunda dhokugondja , omahala ngono ohaga kala gasilwa oshimpwiyu, haga kala gatulwa ooradio ndhoka dhomizizimbe. Ohamu kala muna iitaafula niipundi tayi monika nawa . Ano nomuntu sho eli mo oha kala uuvite ombili nomadhiladhilo geli pehala.

Ombaanga yaNedbank ohayi vulu okugandja oshimaliwa kaantu mboka yena ohokwe mokukutha ombinga momawudhano gayooloka. Ethimbo limwe ohayi tula po oshimaliwa shoka aadhani mboka yena okukutha ombinga momathigathano gontumba naangoka eya gotango ye takutha po nduno oshimaliwa sho, teshiyangata po.

Ombanga yaStandard Bank ohayi vulu oku yambidhidha omahangano omashona nomanene kombinga yoshimaliwa. Ano ohayi kwathele omahagano haye ende ngaa tayi kuthako limwe nalimwe ndele etayi kwathele omahagano ogendji momvula. Okuya yambidhidha po noshimaliwa opo ya vule oku longa iilonga nenge okwaadha omalalakano gayo.

Opuna omahala ngoka haga landitha gena woo natango omahala goku kaantumba. Ano aantu sho taye ya okulanda ohaya kaantumba pomahala mpoka galongekidhwa okukala. Ohashi kwathele opo aalandi yakale yavululukitha omadhiladhilo gawo.

Opuna iimaliwa yomaludhi ga yooloka shi ikwatelela koshilongo sho, shaashi kehe oshilongo oshina iimaliwa yoludhi lwasho. Iimaliwa ohayi longwa nuudhiginini, yo oyina oompumbwe odhindji. Iimaliwa yimwe oyomafo nayimwe oyiikukutu. Iimaliwa oya simanekwa ku kehe gumwe.

Ombaanga ya Bank Windhoek ohayi vulu okukwathela aantu ya adhe omasindano gawo, ano ohayi vulu okutulapo omathigathano gaantu mboka ye na omapungulilo nombaanga ndjika ngaashi omathigathano goku isindanena wu ka talelepo omahala ngaashi iikunino yiinamwenyo nosho tuu.

Omuntu shampa nduno a longo oshimaliwa she. Oha vulu oku hogolola nduno kutya ota longitha po ingapi mbyoka taka landa iinima ye mositola. Yo naambyoka tayi hupu po oha vulu nduno okutya oteyi fala gomapungulilo ge gombaanga. Shino ohashi kala ehogololo lye lyiimaliwa ye yemwene.

Ombaanga yo NedBank ohayi kwathele aantu opo ya adhe omalalakano gawo. Ano aantu mboka ya hala okulanda iiyenditho ndele kayena oshimaliwa, ohaya vulu nduno okupewa omukuli kombaanga ndjika yo etaya uvathana nombaanga kutya otaka shunitha iimaliwa yaantu uule wethimbo li thike peni na ingapi taka shunitha.

Oositola ohadhikala dhina iinima nenge iilandithomwa oyindji yayooloka. Aalandi ohayeya moositola moka eta ya tala ngele shoka yahala okulanda omoshili. Ooyene yoositola ohayakala taya kambadhala opo iinima nenge iilandithomwa yikale tayimonika nuupu.

Aantu yamwe oyena uunongo ano haya hongo iiyaha, haya hongo iipundi, haya hongo iitafula okuziilila mii pilangi ohaya landitha nduno opo yamonemo oshimaliwa.

Iilonga yokoonyala ohayi kwathele aantu opo ye ye po niilonga yomaludhi ga yooloka ngaashi okuhonga iitaafula okuhonga iipundi nokuninga oosikopa ndhoka hadhi kwatelwaviikutu nosho tuu, shino ohashi kwathele aantu mbo taya hongo ya mone iiyemo.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyithile aakwashigwana mboka ye na omapungulilo nombaanga ndjino kutya, otaya vulu ya kale ha ya longitha uukalata wawo okufuta oshimaliwa shi vulithe oku kala taya nana iimaliwa momashina ngoka ha ga tulwa iimaliwa kombaanga ndji. Tashi ti mositola peha lyokulongitha oshimaliwa oshikukutu nenge shefo, oho longitha wala okakalata.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi kwathele aantu opo ya adhe omalalakano gawo, ano oya eta po omathigathano gomaludhi nomaludhi, ngaashi omuntu ta isindanene nande oshimaliwa, omuntu ta isindanene ongodhi yopeke nosho tuu.

Iimaliwa ohayi kala yasilwa oshimpwiyu , ano hayi kala yamangwa yo ohayi kala yatulwa melandulathano yuukilila nawa, ihayi kala yiitonya shino ohashi kwathele nee opo omuntu nande ote keshi tula meshina, otashi yimo shuukilila itashi gandja uudhigu nande nande.

Aantu mboka yena oositola haa landitha iinima ohaya kambadhala omikalo odhindji opo iinima yi kale tayi monika nawa. Ano yimwe ohayi lekwa, timwe tayi tulwa moolaka ya tonya no sho tuu. Shino ohashi kwathele opo aalandi shi tayeyamo iinima ota ye yi mono nuupu.

Aantu mboka haya longo iipundi niipafula okuzilila miipilangi, ohaya kala yena uunongo wopombanda. Ohaya longitha nduno uunongo wa wo mbuno opo yavule oku imonena sha mondjato, shaashi shampa yalongo iitaafula niipundi ohaya landitha kaantu mboka yena ohokwe miilonga yawo.

Ombaanga yaNedbank otayi tseyithile aakwashigwana kutya otayi kakala tayi gwedhele oolende okuza momasiku gane gaMaalitsa omuvo omilongombali nomilongombali nane (2024), shino ohashi kala oshiwanawa ombaanga ngele tayi gandja uuyelele kaakwashigwana opo ya kale yeshi kutya oya tegelela shike kombaanga.

Aantu oyena ooseti momagumbo ano omahala ngoka hamu uhalwa nenge hamukalwa kaantu uuna yamana iilonga yawo. Ohayeya nduno momahala moka muna iipundi niitaafula etaya kaantumba taya popi omahokololo gawo nenge taya li iikulya yawo yuuvite oombili. Ano omahala ngano ohaga kala goopalekwa nawa ano gayela, opo gakale nande omuntu okulimo okuuvite ombili.

Iimaliwa nande oyo moshilongo shimwe ihayi kala ya thaathana. Ngaashi omilongo mbali nenge omilongo ntano ina dhi thaathana. Iimaliwa ayihe oya pumbwa okukwatwa nawa, ayihe oyina ongushe yo ohayi longwa woo nuu dhigu.

Aantu yamwe oye na uunongo wuli pombanda ano aantu mbano oha yahongo iipundi niitaafula oku ziilila miipilangi. IInima oha yikala ta yi monika nawa ya longekidhwa nawa yo oha yikala yatulwa opainda opo oshinima shi kale sha opala sho shi kale ta shihokitha okulandwa woo.

Ombaanga yaStandard Bank haaluhe owala hayi longele momatungo gombaanga, opu na wo wiikando yimwe hayi vulu okutuma aaniilonga ya ye pomahala gi ili nogi ili mpoka taya vulu oku ka gandja uuyelele. Ohayi vulu nduno okukala yi na omathigathano gontumba nosho tuu.

Oombaanga yoBank Windhoek oyi holike kaakwashigwana oshoka ohaya etapo iinima yomaludhi gayooloka ngaashi omathigathano moka omuntu ta vulu okwiisindanena ohauto nenge ta isindanene egumbo noshotuu.

Aantu oyendji oyena uunongo wa yoloka opuna yamwe yena uunongo moku honga iipilangi. Ohaya hongo mo nduno ooskopa dhono hatu tula iikutu yetu nakehe shimwe shono twahala, oomitse dhoombete, oombete dho dhene, iipundi noshotu.

Iimaliwa ohayi uvitha omwenyo gomuntu nawa. Shampa wuna oshimaliwa ambela kehe shimwe oto vulu okushi kandula po. Shashi mongashingeyi kehe shimwe osha pumbwa oshimaliwa. Oku futa oosikola dhuunona, omahooli wuye kiilongo. Iimaliwa oyo hatu menekele ongulonene tuka longe shaashi otweyi pumbwa.

Ombaanga yoNedbank ohayi kwathele aakwashigwana ya adhe omalalakano gawo. Ano omuntu ngele okuna nande elalakano lyokulanda osheenditho maala kenasha oshimaliwa, ohavulu nduno okupewa omukuli kombaanga ndjino ye te ya ashunithe oshimaliwa shaantu pawuvathano lyombaanga.

Ombaanga ya Nedbank ohayi yambidhidha pashimaliwa aakwashigwana mbono yena ohokwe mokukutha ombinga yomaudhano gontumba, uunene ngaashi mbono haya tondoka nosho tuu.

Ombaanga ya Ned bank otayi tseyi thile aakwashigwana uunene mboka yena omapungulilo no mbaanga ndjino kutya , naya kale ya kotoka shashi okandja mupombo oya ninga oyendji paife ano ina ya kala haya ga ndja uuyelele mboka wuna no ma pungukilo ga wo ngele taya dhengelwa kaantu ka ye yashi.

Opuna omahala gamwe haga kala ga longekidhwa gena iipundi niitaafula iiwanawa ngoka haga thikile aayenda . Nenge haga kala aakwanegumbo. Uuna yuuvite yapumbwa oku vululukwa taya kuutumba taya popi omahokololo gawo nenge taya li iikulya yawo omo nduno haya yi momahala mo.

Iimaliwa ohayi kala yili pomaludhi ga yoloka shi ikwatelela kutya mbino ingapi. Iimaliwa ayihe oyina oshilonga yo ayihe ohayi longwa nuudhiginini, iimaliwa ohayi kwathele onkalamwenyo yininge ompu esiku nesiku shashino oyo hayi landa oompumbwe dhetu.

Oshilongo kehe oshina oshimaliwa shoshilongo shasho. Iimaliwa ohayi kala nduno yayooloka, yimwe oyina omwaalu omushona nayimwe oyina omwaalu omunene, ano ongushu. Iimaliwa ayihe oya simana yo ohayi longwa nuudhigu. Aantu ohaya meneka tayaka longa iimaliwa mbyoka opo yavule okukandulapo omikundu moonkalamwenyo dhawo.

Aantu ohaya kala yiipyakidhila moonkala mwenyo dhawo, yiipyakidhila taya kongo oshimaliwa nenge taya ningi oshimaliwa momikalo dhayooloka. Ohaya kala nduno taya yalula, yamone ngele oya adha omalalakano gawo. Ohaya tala nduno kutya iimaliwa yawo otaya keyi landa po nenge ota ye yi fala komapungulilo gombaanga, shino ohashi ehugulilo lyamwene gwiimaliwa yemwene.

Ombaanga yaBank Windhoek oyi na omawuwanawa ogendji ngoka ge holike kaakwashigwana. Ohayi vulu oku tula po omathigathano moka aantu haya isindanene iimaliwa niinima wo yomaludhi gontumba. Oyi holikwe lela kaantu.

Ombaanga yaNedbank oyina omikalo odhindji hayi longitha. Omikalo dhono ohadhi ningi nduno aantu ya adhe omalalakano goonkalamwenyo dhawo, ngaashi nando omuntu a hala okulanda osheenditho ye kena sha oshimaliwa. Ombaaanga ndjino ohayi kwathele nduno omuntu ngono oshimaliwa pamukalo gwomukuli ye teya a fute oshimaliwa shaantu nale pwa gwedha iihohela.

Ombaanga ya Nedbank oye lilepo uukolele Waantu ohayi gandja nduno oshimaliwa komahangano ngono haga longekidha omaudhano nomathigathano . Omaudhano ngaashi oku tondoka nosho tuu. Aantu mbano ohaya yambidhidhwa pashimaliwa kehangano lyo Nedbank

Ombaanga yo Bank Windhoek otayi lombwele aakwashigwana kutya aantu nayi ilonge okukwata iimaliwa yawo. Ano nayi ilonge okusiikilila , yo tayi ilongo okukala haa kala yena oshimaliwa. Uuna omuntu wa mona oshimaliwa, dhiladhila manga kutya oto landa shike ngweye iikwawo ngele ya hupu po toyi fala komapungulilo goye gombaanga.

Ombanga yotango yopashigwana otayi tseyithile nenge tayi kunkilile aantu opo yakale yakotokela oshimali ano naakale ngaa haya vulu okufala oshimaliwa komapungulilo gawo opo uuna taya adhika kuudhigu omuntu ohoyi owala pomapungulilo ee toti pewako ingapi.

Ombaanga yaFNB otayi tseyithile aakwashigwana kutya opu na omikalo odhindji dha yooloka ndhoka omuntu ta vulu okuhogolola, opo a fute oshimaliwa shoka a li a pewa nenge a kwathelwa kombaanga.

Iimaliwa oya simana monkalamweyo yomuntu, ano omuntu oho vulu okuya mositola yontumba nenge momalandithilo gontumba, e to mono mo shoka wa hala e to gandja oshimaliwa ngoye wu pewe shoka wa hala. Nenge to yi mombaanga komapungulilo goye, ndele to pula ko oshimaliwa e to shi pewa ngele oku na.

Ombaanga yaBank Windhoek otayi lombwele aakwashigwana mboka ye na omapungulilo nombaanga yawo kutya otaya vulu okukala taya longitha omapungulilo gawo okuziilila koongodhi itaaya pulwa nando oshimaliwa sha sha. Shampa owala e na ongodhi ndjoka hayi vulu okuya komalungula, ota vulu okushi ninga oshali, ano itaa pulwa sha.

Omuntu shampa a mono iimaliwa oheyi ya lula nduno eteyi tula melandulathano, shampa nduno a mono kutya oompumbwe dhe ota dhiyi mwiingapi mbyo ya hupako oha fala komapungulilo ge gombaanga. Aantu oye shi oku kwata nawa iimaliwa yawo.

Aantu mboka yena uunongo ohaya hongo iipundi, iitaafula noosikopa okuziilila miipilangi. Iinima mbino ohayi kala nee tayi monika nawa yo ohayi nana aalandi yo mbano yahonga taya monomo oshimaliwa shawo yavule yakandulepo omikundu dhayooloka.

Ombaanga ya NedBank otayi tseyithile aakwashigwana kutya uuna ya hala okutumina aantu iimaliwa okupitila pomashina ngono haga longele pondje, naa kale ya kotoka oshoka iimaliwa iipe natango ihayi yi mo momashina mo.

Ombaanga yaNedbank otayi tseyithile aakwashigwana kutya naya kotokele ookalyamupombo mboka taya nana ko iimaliwa yaantu komapungulilo gawo. Ohaye ya po nduno nomukalo kutya omuntu ngoka e na omapungulilo naNedbank na tule ko oshimaliwa komapungulilo hoka, ohaye mu pe mpoka e na okutumina oshimaliwa, ye a pewe anuwa iimaliwa oyindji.

Ombanga yaStandard Bank otayi kunkilile aakwashigwana kutya naya kale ya kotoka, inaa kala haya gandja uuyelele womapungulilo gawo, oshoka aantu nenge ookalyamupombo oya ninga oyendji yo ota ya kambadhala okukutha ko iimaliwa komapungulilo gaantu.

Ombaanga yoNedbank otayi gandja uuyelele kombinga yiimaliwa mbyoka aantu mboka ye na omapungulo nombaanga ndjika haya vulu okutuma kooyakwawo. Iimaliwa mbika shampa omuntu we yi tuminwa owa pumbwa okuyi kutha ko muule woowili omilongone nahetatu, oshoka otayi vulu okushuna kwaa ngoka e yi ku tumine.

Momahala ngoka hamu kuutumba aanegumbo uuna taya vululukwa nenge taya li nenge moka hamu yakulilwa aayenda, ohamu kala mu na iitaafula niipundi yomaludhi ga yooloka. Omahala ngano ohaga kala go opalekwa ga tulwa nomathano komakuma, opo omuntu nande oku li mo mehala muno omadhiladhilo ge oga vululukwa nawa ye okuuvite ombili.

Opuna iimaliwa yomaludhi ga yooloka iimaliwa iikukutu ,iimaliwa yomafo nosho tuu. Iimaliwa ayihe oya simanekwa molwashoka noyindji kutya iikukutu ohayi vulu oku lando. Ano iimaliwa mbino ohayi kwatwa nawa yo tayi silwa oshimpwiyu opo yi vule oku kalapo.

Ositola kehe oyina omikalo dhoka hadhi hayi longitha opo yi mone kutya aakwashigwana nenge aalandi ohaya kala itaya mono iinima mbyoka ya endela nuupu iinima ne ohayi kala ya lekwa opo aalandi yeyi mone shi taya piti mositola.

Ombaanga ohayi kwathele aantu opo ya adhe omalalakano gawo, ongaashi nduno aantu mboka yahala okulanda iiyenditho nenge yahala oku landa omagumbo ndele kayena oshimaliwa shagwana ano ombaanga ohayi kwathele nduno okugandja oshimaliwa komuntu ngoka apumbwa oshimaliwa, yo taya uvathana nduno kutya otekeshi eta nomukalo guli ngiini na otaku gwedhwa ingapi yombaanga.

Ombaanga yoFNB ohayi kwathele aantu opo ya adhe omalalakano goonkalamwenyo dhawo. Omuntu ngele owuna nande ompumbwe yokulanda ongodhi yopeke, maala kunatya oshimaliwa, oho vulu nduno okuya kombaanga ta yi ku wathele omukuli, ngoye tokalanda ongodhi yoye ndjono yopeke, ngoye toya wushunithe oshimaliwa shaantu nethimbo ngaashi muuvathana nombaanga.

Ombaanga ya Nadbank ota yi kunkilile, aakwashigwana mbono yena oma pungulilo gawo nombasnga yawo kutya, naskake ya kotoka shaashi ookalyamupombooya ninga oyendji. Ano aakwashigwana ina ya gandja uuyelele wawo womapungulilo, nenge wuukalata womapungulilo gawo kukehe ngoka kaa ye shi nenge iha longele ombaanga.

Ombaanga yo Standard bank oyiina uuwanawa wuundji mboka ha wukwathele aakwashigwana aano peha lyomuntu ayee mombanga opo akatumine nande omeme gwee oshimaliwa oheshiningi owala oku zilila kongodhi ye ndjoka yo peke

Opuna iimaliwa yomaludhi ga yooloka shi ikwatelela kongushu yoshimaliwa shoka. Ano oshimaliwa osha simana moonkalamwenyo yomuntu. Aantu ohaya meneka ongula onene taya longo iimaliwa, taya longo nuudhiginini opo ya mone oshimaliwa ya vule oku kandula po omikundu dhoka dhili moonkalamwenyo dhawo . Iimaliwa oya simana moonkalamwenyo yomuntu esiku nesiku .

Opuna iimaliwa yomaludhi gayooloka yimwe oyo mafo nayimwe iikukutu, iimaliwa ayihe ohayi vulu okulanda , yo ayihe oya simaneka kaakwashigwana shaashi oyina ongushu, yo ohayi kandulapo omikundu dhayoloka omishona nominene oshili owala nawa.

Ombaanga yotango yopashigwana oya eta po omukalo ngoka aakwashigwana mboka yena omapungulilo nombaanga ndjino taya vulu okwiisindanena oshimaliwa, ano omuntu ngele owayi mositola ndele owahala oku futa iinima mbyoka to landa, peha lyoku longitha iimaliwa mbyoka weyi nana, oto longitha owala okakalata koye oko tofutu nako, opo wu vule oku sindana.

Ombaanga yoBank Windhoek, ihayi longo owala nomapungulilo ashike ohayi vulu wo oku uvitha aakwashigwana nawa, momikalo dhayooloka oku etapo omathigathano gontumba ngaashi, omuntu tovulu okwi isindanena okakalata kena oshimaliwa hoka takeku fala pomahala omawanawa ngaashi, omahala moka muna iinamwenyo ye edhililwa mo.

Ombaanga ya Standard Bank oyina omauwanawa owundji noyi holikwe kaakwashigwana. Ohayi vulu okuyambula po aakwashigwana momikalo dha yooloka pashimaliwa. Ohayi vulu nduno okweetapo omadhano gontumba ngoka haga kala taga sindanenwa oshimaliwa. Aakwashigwana ohaya kutha nduno ombinga yo taya tala ngele taya sindana. Omusindani dhingi oha yambuka po noshimaliwa oshindji.

Aantu yamwe oyena uunongo uuwanawa moku honga iipilangi. Ohaya hongo nduno iinima yomaludhi ngashi iipundi, iitafula noshowo iikwatelwa mbyoka hayi longithwa oku tula oongala noshotu.

Iimaliwa oya longwa pomikalo dha yooloka. Opuna mbyono hakutiwa oyomafo na mbyono hakutiwa oyi kukutu ashike iimaliwa ayihe oya tali kako yina ongushu yo ayihe ohayi landa yo ayihe ohayi futuwo.

Oositola ohadhi ningi oonkalamwenyo dhaantu oompu. Ohadhi kala dhoopalekwa dhina iipumbiwa mbyoka haya landitha yapakelwa nawa moolaka mo. Omuntu oho ya nduno mositola muno eto ende noolaka to kongo shoka wa pumbwa, toshi kutha toya peshina toshifutu ndele eto yi kegumbo.

Iimaliwa ohayi monika momikalo dha yooloka. Aantu yamwe ohaya landitha, yamwe ohaya kwata openzela, yamwe ohaya yi kiilonga e taya futwa nosho tuu. Aantu shampa ya kandula po oompumbwe dhawo e tapu hupu oshimaliwa ohaye shi fala nduno komapungulilo gawo goombaanga e taye ke shi pewa uuna ya pumbwa oshimaliwa.

Iimaliwa oyili pomaludhi ga yooloka shi ikwatelela kutya iimaliwa mbyono oyo moshilongo shini. Iimaliwa ayihe ohayi landa yo iimaliwa ayihe ohayi pumbwa okusilwa oshimpwiyu shampa omuntu eta longo oshimaliwa nde eta mono kutya kena shi teshi longitha ethimbo limwe ohashi falwa komapungulilo gombaanga ye ete keshi kutha ko uuna apumbwa okushi longitha.

Omahala ngono aantu haya landithile, ohaya kala yega opaleka momikalo dhi ili, iikutu ne mbyono aantu haya landitha ohayi kala yimwe oya lekwa, yimwe oya tonywa, shino ohashi ningi oshipu kaantu mbo ta yeya okulanda opo ya vule okumona shoka taya kongo nuupu.

Aantu mboka yena uunkulungu womoonyala ohaya vuluwo oku honga iitafula ,iipundi ,oosikopa nosho tuu oku zilila miipilangi miitenda nosho tuu. Ano shampa nduno ya hongo iinima yoludhi nduno ohaye yi landitha yo ya vule yi monenemo oshimaliwa.

Oku keelela iimbuluma ombaanga yaBank Windhoek oyaa eta po omikalo ndhoka tadhi vulu oku kwathela ookalya mupombo kaaya ya ke ko iimaliwa yaantu komapungulilo goombaanga. Ombaanga otayi ti nduno kehe gumwe ena omapungulilo nombaanga ndjino na kambadhale a tule ko efano lyoshipala she komalungula.

Ombaanga yaBank Windhoek oyina omikalo odhindji ndhoka hayi longitha opo yiholithe ombaanga ndji. Omuntu oha vulu okulongitha ongodhi atume iimaliwa iikando oyindji , ye tavulu okwiisindanena shoka shatulwa po kombaanga, kutya ota isindanene ongodhi nenge oshimaliwa noshotuu.

Ombaanga yoBank Windhoek oya ninga oonkalamwenyo dhaantu oompu. Ano pehala omuntu ena ompungulilo nombaanga ndjino , pehala anane oshimaliwa nenge atume oshimaliwa meni lyombaanga , omuntu ohe shi ningi kongodhi yopeke, ano ombaanga oya kwathela aantu momikalo dhayoolokathana opo kaaya kale yuuka kombaanga kehe ethimbo, mukehe shimwe.

Iisitola odhina aantu mboka haya longo mo ,ano mbono haya tula iinima nenge iilandithomwa melandulathano. Elandulathano ndino ohali kwathele opo aalandi ya mone iinima nuupu shaashi oyapakelwa nawa yo otayi monika wo nawa.

Ombaanga yaNedbamk oyi na omikalo odhindji ndhoka hadhi longithwa opo uuyelele wu kale wa thika kaakwashigwana nenge opo wo ombaanga ndjino yi vule okukala ya adha elalakano lyawo. Ombaanga ohayi ningi iinima ngaashi okuninga omathigathano, yo ohayi ningi wo uuyelele wu thike kaantu pethimbo nosho tuu.

Ombanga yaStandard bank ohayi kwathele aantu mboka yeli mompumbwe yoshimaliwa uuna wa hala oku landa sha ndele kuna sha oshimaliwa ohoyi nduno kombanga ndjika etayi kupe omukuli etamu uvathana kutya oto shunitha oshimaliwa shaantu uunake nethimbo lyi thike peni.

Iimaliwa yefo nande oyi kale yomoshilongo shimwe ihayi vulu oku kala ya faathana unene momalwaala iimaliwa yimwe iizizi yimwe iitiligane nosho tuu. Iimaliwa ayihe oya simana oya pumbwa okusilwa oshimpwiyu nokulongwa nuudhiginini.

Iimaliwa oya simanekwa miilongo niilongo oshoka iimaliwa oyo hayi kwathele iilongo yi hume komeho yo iimaliwa oyo hayi ningi onkalo yikale ompu monkalamwenyo yomuntu kehe. Iimaliwa ohayi longwa nuudhiginini yo ohayi zi pomahala ga yooloka . Aantu oya simaneka okulonga iimaliwa. Opo ya ninge oonkalamwenyo dhawo oompu.

Ombanga yoStandardbank ohayi gandja omakwatho gomaludhi nomaludhi yo ohayi vulu okuya kakwashigwana pomahala nga mpo puna nande iituthi yontumba nenge omaudhano gontumba. Ombanga ndjino ohayi vulu okuya ko ne nenge ombanga yitumeko aanilonga yaka gandje uuyelele.

Opuna omahala ngoka aantu haya ningi omapingakanitho giimaliwa, omahala gamwe ongaashi ombaanga, nande omuntu wa ya ngaa moshilongo shaantu, oho gandja nduno oshimaliwa sho wa zi nasho koshilongo shoye, ngoye to pewa iimaliwa mbyono yomoshilongo mono, yomwaalu yi thike pwaambi wa gandja, opo wu vule oku landa sha moshilongo mono nenge oku ninga ngaasha noshimaliwa.

Aantu shampa ya longo nenge ya landitha oha mono iimaliwa. Oha tokola nee kutya iimaliwa mbino ingapi taka longitha moompumbwe dhe. Na ingapi ta fala komapungulilo ge. Aantu oyendji oya simaneka omapungulilo oshoka una taa kalala yeli mompumbwe yoshimaliwa omuntu ohayi owala komapungulilo ge ndele ta kutha ko omwaalu gontumba.

Aakwashigwana mboka yena ohokwe muunamapya niinimuna, ohaya vulu oku kwathelwa oshimaliwa kombaanga yoNedbank, opo ya vule oku kokeka oongeshefa dhawo dho. Yo tayeya nduno ya ka gandje oshimaliwa shaantu peuvathano lyombaanga.

Ombaanga ya Nedbank ohayi gandja omawuwanawa ogendji kaakwashigwana ngaashi, omuntu ethimbolimwe ohavulu oku kala keenasha oshimaliwa shoku landa oshi enditho ashike ombaanga ndjino ohayi mupe omukuli ,etayi uvathana nduno nomuntu nguka apewa omukuli kutya otashunitha iimaliwa ye yombaanga uunake na ingapi taka shunitha.

Miipilangi ohamuzi iipundi iiwanawa yomaludhi gayooloka, ano aantu mbano haya hongo iinima mbino oyena uunongo hayavulu okweta po iipundi tayi hokitha noshowo iitaafula yomaludhi gayooloka.

Ombaanga yaBank Windhoek oya ninga onkalamwenyo ompu yaakwashigwana mboka yena omapungulilo gombaanga ndjino. Ano inaya pumbwa aluhe okuya mombaanga uuna yapumbwa okutuma oshimaliwa tashizi komapungulilo gawo shuuka kaantu yamwe yiili, ashike shino oshinima taavulu oku shininga poongodhi dhawo dhopeke shampa owala yena omalungula.

Oositola ohadhi kala dhina iilandithomwa yatulwa melandulathano eewanawa, opo omulandi sho teya mo okuwete nawanawa kutya oshinima shi ahala omoshili nenge kashimo ye kaa manepo ethimbo. Noondando ohadhi kala dhili po nale opo a mone ngele oteshi gwanitha nenge itagwanitha.

Ombanga yotango yopashingwana oyina omiinkalo odhindji dhoka hayilongitha opo akwashingwana yakale yena ohokwe mombanga ndji, yo yakale wo yena eyinekelo, ano ombanga ndjino ohayivulu okugandja nenge okushunitha kakwashingwana momiikalo dhayoloka ngashi okugandja omagano unene pomathimbo omanene nosho tu.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi gandja uuyelele olundji kaantu kutya, uuna wapumbwa oku kutha nande oshimaliwa kombaanga nenge okutuma oshimaliwa, inopumbwa aluhe ashike oto vulu okulongitha ongodhi yoye yopeke, shampa owala yina omalungula opo wuvule okuninga keshe shimwe shoka wapumbwa wali tokaninga kombaanga.

Ombaanga yaNedbank ohayi kwathele aakwashigwana mboka ye na ohokwe muunamapya nuuniimuna. Ohayi vulu nduno okugandja oshimaliwa opo aantu mbano ta adhe omalalakano gawo. Oshimaliwa shino ohadhi ya nduno shi ka shunithwe muulethimbo ndyoka omuntu ta uvathana nombaanga kutya ota futu ngiini.

Oshilongo kehe oshi na iimaliwa yomafo ya yooloka, shi ikwatelela kongushu yoshimaliwa. Iimaliwa nduno mbyono ihayi kala ya faathana, yimwe oha yi kala iitiligane, yimwe iizizi nsh. Ashike iimaliwa ayihe oya simana yo ayihe ohayi landa, shi ikwatelela kwaashi tashi landwa.

Ombaanga yaVenduka ohayi kwathele aantu opo ya adhe omalalakano goonkalamwenyo dhawo. Aantu yamwe okuza aashona oya kala haya yaguma nenge yena oondjodhi dhokulanda oohauto. Ashike thimbo limwe omuntu nande okwa tameke okulonga ohi iyadha keena oshimaliwa sha gongala opo a vule okulanda ohauto. Ombaanga ndjino ohayi mupe nduno oshimaliwa molupe lwomukuli ye eta shunitha oshimaliwa shaantu pauvathano lyombaanga.

Aantu yamwe oye na uunongo uuwanawa womoonyala. Aantu mbono ohaya hongo nduno iipundi niitaafula okuzilila miipilangi. Shino ohashi kala oshiwanawa shampa egumbo li na iitaafula niipundi oshoka ,oyo hayi tulwa nduno moseti yo aantu taya kala nduno omo haya kuutumba ya nyanyukwa taya popi oohapu dhawo yo oya lya iikulya yawo.

Ombaanga yabank Windhoek otayi tseyithile aakwashigwana kutya omapungulilo gawo ngoka haya longitha oku ziilila koongodhi, oya pumbwa woo oku tula ko omathano gawo opo yakeelele ookalyamupombo, kaaya vule we oku kutha ko iimaliwa kopungulilo gawo gombaanga.

Aantu mboka yena unongo wokenyala ohaya vulu okuhonga iinima yayoloka okuzilila mipilangi, ohaya hongo utafula taya hongo upundi, taya hongo wo keheshoka yewete tashi vulu okuhongwa okuza mipilangi, ano shino ohashi ya kwathele shashi mokuyonga mono yo talanditha nga tamono oshimaliwa.

Oombaanga yaNetbank nolundji ohayi kala tayi nkunkilile aakwashigwana mboka yena omapungulilo gawo noombaanga ndjino kutya, nayi kotokele ookalyamupombo mboka haya kala taya dhengele aantu yahala okukuthako uuyelele mboka hawu pitile kongodhi, opo yavule yananeko iimaliwa yaantu komapungulilo gawo . Ano aakwashigwana naya kotoke.

Omahala ngono ha ga thikile aayenda nenge ha ga kala aanegumbo ha ku ti wa ooseti ohaga kala ga opalekwa, ano ga tulwa iipundi niitaafula iiwanawa, nokomakuma ohaku kala wo kwa tulwa omafano omawanawa opo ga ninge ehala li kale tali monika nawa

Ombaanga Yotango Yopashigwana oyi na omikalo odhindji ndhoka hadhi longithwa, opo aantu ya kale ye na ohokwe nombaanga ndjika, unene ngele oto tumu oshimaliwa nande oto landa olusheno nenge oto landa kehe shimwe oho shi ningi owala kongodhi yoye peha wu ye kombaanga.

Ombaanga ndjino ya Venduka oyina omikalo odhindji ndhoka hayi longitha opo aantu yakele yena ohokwe moku longitha ombaanga ndjika. Ohayi etapo omikalo ngaashi omathigathano moka aantu yena oku isindanena nenge okumona oshimaliwa

Ombaanga yotango yopashigwana oyi nako nasha nuukolele woonkalamwenyo dhaantu. Ombaanga ndjino ohayi vulu nduno okugandja oshimaliwa komahangano ngono gena aadhani yomaludhi ga yooloka ngaashi aadhani haya tondoka, aadhani haya dhana okatanga kokoompadhi nenge kokoonyala nosho tuu.

Aantu oyendji oyena uunongo wokonyala ohaya hongo iipundi niitafula okuza miipilangi. Aantu mbano ohaya hongo iipundi etaya ka landitha yo ya vule oku imonena mo oshimaliwa shoku ikwathela.

Ombaanga yotango yopashigwana oyina omikalo ondhindji ndhoka hayi longitha, opo aantu ya kale yena ohokwe moku longitha ombaanga ndji. Ohayi vulu oku eta po omathigathano uunene ngoka goku tuma oshimaliwa nongodhi nenge omathigathano guukwatya wa yooloka moka aantu haya isindanene oshimaliwa.

Ombaanga yoNEDBANK ohayi kwathele aantu ya adhe omalalakano gawo. Omuntu ota vulu oku kala a pumbwa iipundi iiwanawa yomoseti ndele kenasha oshimaliwa ombaanga ndjika yaNEDBANK ohayi kwathele omuntu nguka oshimaliwa ye teya eshi galule pauvathano lyombaanga.

Ombaanga yaNedbank otayi tseyithile aakwashigwana kutya ookalyamupombo oye lipo ya londa yo ohaya tumine aantu oma tumwalaka ano taku tiwa owa mona oshimaliwa. Nenge okweku tumina oshimaliwa ashike pawushili oshimaliwa inashi thikako kongodhi yoye. Ano omuntu kala to tala lwaali wu mone kutya etumwalaka ndyoka wa tuminwa olina oshimaliwa shili shomondjila nenge hasho.

Oostola ohadhi kala dhina iilandithomwa yalekwa yoopalekwa ano tayi monika nawa. Shino ohashi kwathele nduno aalandi sho tayeya mo otaya mono iinima mbika tayilandithwa nawa nuupu opo yavule okumona shoka yeendela methimbo efupi naashoka woo inaya endela.

Ombaanga yotango yopashigwana oha yi vulu oku kwathela aantu mboka ye na omapungulilo mombaanga ndyoka. Uuna omuntu a hala oku landa oshinima ndele kenasha oshimaliwa, oha pewa nduno omukuli yo ta ya uvathana nombaanga kutya, ota shunitha oshimaliwa shombaanga ngiini.

Aantu mboka yena uunongo womoonyala ohaya vulu oku longa iipundi yomaludhi ga yooloka, yimwe iitaafula, yimwe iipundi ya longwa momatyofa nomiipilangi nosho tuu.

Ombaanga yaNedbank otayi gandja omauyelele oshigwana kutya inaya pumbwa oku kala aluhe uuna ya hala oku tula iimaliwa komapungulilo gawo ya kale aluhe haya yi meni lyoombaanga oshoka opuna omashina ngoka ga tulwa pondje omuntu to vulu oku li longitha ngoye mwene eto tula mo oshiamliwa shoye komapungulilo goye.

Ombaanga yaNedbank oyina omikalo ndhoka hayi longitha opo aantu yakale yena ohokwe moku longitha ombaanga ndjika. Ohaye etapo nduno omathimbo gontumba moka aantu haya vulu oku isindanena iimaliwa nosho tuu iinima yomaludhi ogendji.

Aantu oyendji oyena uunongo womoonyala ,Aantu mbano ohay hongo iitafula niipundi oku ziilila miipilangi. Shino oshinima oshiwanawa lela oshoka ohashi eta woo niiyemo. Omuntu shi talongo ngeya eta landitha ohamonomo oshimaliwa shoku ikwathela mpaka naampeyaka.

AaNtu oyendji oyena ontseyo miilonga yokoonyala, ohaya hongo nduno iitaafula niipundi oku ziilila miipilangi. Aantu mbaka oyena ontseyo yili pombanda shaashi iitaafula mbyoka niipundi hayi kala ya hongwa ohayi kala tayi monika nawa, yo ohayi landithwa koshimaliwa oshindji.

Ombaanga yaBank Windhoek ohayi kwathele aakwashigwana mboka kaayena sha oshimaliwa pethimbo ndyoka ya hala oku landa iiyenditho yawo nenge kutya kehe shoka ya hala oku landa, kutya otaya vulu oku pewa omukuli kombaanga ndjika yo taya uvathana kutya otaya shunitha iimaliwa yaantu ngiini nomethimbo lyi thike peni.

Oositola odhindji ohadhi kala dhina iilandithomwa yawo ya tulwa momalandulathano omawanawa. Iilandithomwa mbino ohayi kala nduno ya pakelwa shi ikwatelela kuukwatya wiilandithomwa mbyono opo shi ninge oshipu kaalandi, sho taye ya nduno taya kongo shoka ya pumbwa.

Aantu mbi halanditha moostola nenge oyene yeestola oyena omiikalo omiwanawa dhoka ha longitha opo ya nane aantu ye ya lande iinima moostola dhawo , iinima ohayi kala ya tonywa nawa , nayimwe ohayi kala yatsilikwa ano oostola ohadhikala dha yela tadhi gandja ohokwe yaalandi.

Opuna iipundi yalongwa owina mbyoka hayi kwathele aantu yavululukwe nawa nomadhiladhilo gakale geli melandulathano. Iipundi yomatyofa ohayi kwathele omuntu nonando owa kuuntumba ko, omwenyo goye ogu uvite ombili.

Oositola odhindji ohadhi kala dhoopalekwa dho ohadhi kala dhina iilandithomwa yatonywa nawa yili momalandulathano omawanawa, ngoka haga ningi aantu yakale yena ohokwe yoku talela po ositola ndjoka.

Ombaanga yaBank Windhoek otayi gandja uuyelele moshigwana kutya opuna omukalo omwaanawa nhoka hagu keelele okalyampombo kaaya yake ko iimaliwa yawo komapungulilo gawo ano goku ulika iipala yawo. Omuntu ohuulike owala oshipala she komalungula walandula omilandu ndele opuwo.

Iipilangi ohayi zi iinima oyindji. Ano miipilangi ohamu vulu okuningwa iipundi, iitaafula, nosho tuu. Aantu mbano haya ningi iinima mbino, ohayeyi landitha nduno, opo yavule okwiimonena oshimaliwa shawo.

Aantu yamwe oonkulungu mokuhonga, iitafula, iipundi posho tuu minim mbyoka ha yi zi miipilangi. Oha ya value ndino oku honga minimal mbika eta ya imonenemo oshimaliwa ya kandulepo oompumbwe dhonkalamwenyo.

Oshilongo kehe ohashi kala shi na iimaliwa yasho ya yooloka kiilongo iikwawo. Iimaliwa yimwe oyomafo nayimwe ohayi kala iikukutu unene mbyoka yi li momwaalu omushona nenge yi na ongushu yi li pevi. Aantu oya simaneka oshimaliwa oshoka ohashi kandula po omikundu dha yooloka esiku nesiku.

Omahala ngono haku tiwa ooseti ohamu kala mu na iipundi niitaafula yomaludhi ga yooloka. Omahala ngono ohaga kala ga silwa nawa oshimpwiyu, opo omuntu sho e li mo a kuutumba omadhiladhilo ge oga gundjila, omutima gwe ogwa ngungumana ye oku uvite ombili.

Omahala ngono haga gondjwa ohaga kala gena iitaafula niipundi iiwanawa, ano ohashi ningwa nelalakano opo omuntu ngele teya a gondje, a kale omutima nomadhiladhilo ga gundjila nawa opo a vule okuvululukwa.

Ombaanga yaNedbank ohayi kwathele aantu opo ya adhe omalalakano goonkalamwenyo dhawo. Opuna aantu yamwe haya kala ya hala okulanda iihauto nomagumbo ndele itaya vulu molwaasho kaye na sha oshimaliwa. Ombaanga yaNedbank ohayi kwathele okugandja omikuli kaantu mboka ya hala oku landa iihauto yo taye ya ya shunithe oshimaliwa nomwaalu gu li pevi.

Momagumbo omuna omahala ngoka haku tiwa oseti. Omahala nduno ngono ohaga kongelwa iipundi iiwaanawa omatyofa niipundi yimwe ya ningwa miipilangi nenge yomaludhi ga yooloka. Iipundi mbyono ohayi landwa moositola nenge hayi landwa kaantu mbono haya longo iipundi mbyo.

Ombaanga yotango yopashigwana oyina omikalo odhindji ndhoka hayi longitha, opo aakwashigwana ya kale yena ohokwe mombaanga ndjika, ano ohayi longitha omikalo ngaashi oku e ta po omathigathano moka omuntu ha vulu oku isindanena oshimaliwa shontumba nenge omagano gontumba wo.

Aantu oyena uunongo wa yooloka. Uunongo wumwe owomadhiladhilo wemwe owiionga yo koonyala. Oha Ohaya hongo nduno iitafula niipundi nosho tuu iinima yomaludhi gayooloka okuza miipilangi nohayi kala ya hongwa nawa.

Opuna oositola dha longwa dhina iikunwa yomomakende. Omuntu ohoyi mo nduno eto lesha kutya owa hala ekende lyoludhi luni, ngweye to landa nee.

Ooyene yiilandithomwa ohaya kala ye yi tula momikalo omiwanawa ndhoka tayi vulu okumonikwa kaalandi. Mbyono ya tonywa ohayi kala ya tonywa nawa. Naambyono ya lekwa thimbo limwe ohayi kala nduno ya tulwa komapopitha opo omuntu sho ta piti teya mositola mono iinima okuyi wete nale ye aninge ehogololo li li mondjila.

Iimaliwa oyi li pomaludhi ga yooloka. Oshilongo kehe oshi na iimaliwa yoshilongo shayo. Shampa nduno omuntu a zi moshilongo she u uka koshilongo kaashi shi she, oha pumbwa nduno a ka ninge omapingathano giimaliwa; ta gandja iimaliwa ye, ye ta pewa yomoshilongo mono opo a vule okukandula po oompumbwe dhomoshilongo mo.

Opuna aantu ye na omaukwatya nuunongo wa yooloka. Aantu yamwe oyena uunongo moonyala. Aantu mba ye na uunongo moonyala ohaya vulu oku honga iipundi, iitaafula noosikopa oku ziilila miipilangi. Ohaya landitha nduno iinima yawo mbino yo ya vule oku imonena oshimaliwa shawo.

Iimaliwa oya simana moonkalamwenyo dhaantu. Iimaliwa ohayi tu kwatha yi kandule po omikundu. Ohayi futu omahala mpoka hatu zi, oosikola dhuunona, iikulya, iiyenditho nosho tuu. Iimaliwa ohayi longwa nuudhiginini. Aantu ohaya penduka taya yi kiilonga, opo ya vule oku ilongela sha ya futwe oshimaliwa.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yomoshilongo shawo. Iimaliwa oyili pomaludhi nomaludhi. Iimaliwa oya simanekwa kaantu shaashoka ohayi ningi oonkalamwenyo dhaantu oompu. Ano oshimaliwa ohashi longithwa kehe esiku okulanda iikulya nosho wo okukandulapo omikundu dhayooloka.

Iimaliwa oya simana monkalamwenyo dhaantu kehe. Iimaliwa ohayi longwa nuudhigu, ano omuntu owa pumbwa okumeneka ongula onene opo wukalonge wu futwe, wu vule okukandulapo omikundu ndhoka dheku taalela monkalamwenyo yoye.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa mbyoka hayi longithwa moshilongo mo. Iimaliwa yimwe ohayi kala yomafo nayimwe iikukutu. Ano iimaliwa ayihe oya simana ayihe ohayi landa shi ikwatelela owala kutya omuntu okwa hala oku landa shike na okwa pumbwa ingapi.

Opuna aantu yamwe yena uunongo womadhiladhilo nuunongo wokunduluka po iinima. Aantu mbano ohaya vulu okunduluka iitaafula iiwanawa niipundi okuziilila miipilangi nosho tuu. Ohaya landitha nduno opo yamone mo iiyemo.

Oku na aantu ye na uunongo womadhiladhilo nuunongo womoonyala. Aantu mbono ohaya hongo iitaafula niipundi niinima oyindji okuziilila miipilangi. Shino ohashi kwatha, opo yi imonene oshimaliwa wo.

Oositola ohadhi kala dhina iilandithomwa yapakelwa melandulathano eewanawa. Ano kehe shoka hashi landithwa moositola shafaathana ohashi kala shili shatulwa pehala limwe, opo omuntu ngele oteya talanda ihapumbwa we aye hwiyaka naa hwiyaka, ashike oheya u ukilila eshi kutya shino ohashi adhika peni.

Oositola ohadhi kala dhina iinima yili momalandulathano, moositola omu na aaniilonga mboka ya kutwa nenge ya tulwa mo nelalakano opo ya kale haya sile ositola oshimpwiyu opo aalandi sho taye ya ya konge shoka ya pupwa, iinima oyi wetike nuupu.

Ombaanga yaStandard Bank ohayi tumu aaniilonga pomahala nomahala, opo ya vule ya ka gandje nenge ya taandeleke uuyelele wombaanga ndjika kaakwashigwana. Peha lyombaanga ndjika yi kale owala hayi gandja uuyelele meni lyombaanga ohaya tumu nduno aaniilonga, opo ya taandeleke uuyelele mbuka.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi vulu wo oku kwathela aadhani yuudhano wa yooloka kombinga yoshimaliwa nenge hayi yape iidhanithomwa ngaashi omatanga noshowo iikutu nenge iizalomwa yoku zala pethimbo lyuudhano.

Aantu mboka aanongo oha vulu oku honga iinima yomaludhi gayoloka oku zilila miipilangi. Oha hongo iitafula, oha hongo iipundi. Yo ohaya hogo wo iikwatelwa yomaludhi ogendji. Iinima mbino oha yeyi landitha yo taya mono mo wo oshimaliwa shoku ikwathela.

Iimaliwa nande oyomoshilongo shimwe ihayi kala ya faathana ano ngaashi omilongo mbali inadhi fa oolanda dhili omulongo. Iimaliwa mbino ohayi kala ya yooloka momaludhi ogendji ashike iimaliwa ayihe oyina ongushu, yo ayihe oya simana, yo ayihe oya pumbwa oku kwatwa nawa.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi vulu oku ninga omathigathano naakwashigwana mbono yena omapungulilo mombaanga ndjino, aantu ohaya vulu nduno oku isindanena iimaliwa yomwaalu gontumba noshotu. Ano ombaanga ndjino oyina omauwanawa ogendji.

Aantu mboka yena uunongo woku longa iipilangi ohaya vulu oku kuthamo oosikopa iinima mbino oyiholike nduno kaantu yo ohayi landwa yo mbano yeyi honga taya imonenemo oshimaliwa shawo.

Momagumbo ogendji nenge moombelewa odhindji ohamu kala muna omahala ngoka ga longekidhilwa owina goku kuutumba. Ano nande omuyenda eyamo opo ne hatulwa pehala mpo. Omahala ngono ohaku tiwa ooseti, ohaga kala goopalekwa gapupulwa nawa go ogayalwa nawa komakuma ohaku kala kwatulwa wo noongala.

Ombaanga yaNedbank otayi kunkilile aakwashigwana yakale yakotoka shashi opuna ookalyamupombo mboka hakala tayadhengele aantu taya pula omauyele womapungulilo nuukalata womapungulilo waantu ookalyamupombo ano shampa yamono omauyelele mbono ohaya vulu oku naanako iimaliwa yaakwashigwana komapungulilo gawo nuupu.

Aantu oye na uunongo wa yooloka. Yamwe oye na uunongo woku honga iipundi niitaafula tayi zi miipilangi, yamwe oye na uunongo wokuthaneka. Ohaya thaneke nduno omathano gomaludhi ga yooloka ngoka ge holike okutulwa kaantu komakuma moondunda dhawo.

Iimaliwa oyi na omalwaala ga yooloka. Nande oyi kale yomoshilongo shimwe, ohayi kala ya faathana shi iikwatela kongushu yomoshilongo shasho. Ngaashi iimaliwa nande oyomathele geli gaali kayi na olupe lwafa lwiimaliwa mbyoka yethele. Ashike iimaliwa ayihe oya simana shi ikwatelela kutya omuntu ota landa shike.

Iimaliwa ohayi kala yili momiyalu dha yooloka opuna iishona opuna iinene. Iimaliwa ayihe oyina oshilonga yo ayihe ohayi vulu oku landa shoka tayi vulu oku landa. Ano aantu oya simaneka Iimaliwa yo oha yeyi kwata nawa.